Iimaliwa yomafo mbyoka hayi longithwa mokutaambathana iipumbiwa ya kehe esiku.

Aasamane ye li yaali otaya yalula iimaliwa, opo yi kale yayolokathana. Kehe yimwe oyi ikalela, kapu na mbyoka tayi yi mumwe.

Omusamane oku li poolaka dhomalovu. Ta tala oondando, opo a tule membamba lye lyiinima ye.

Omatyofa goku kuutumbwa kaanilonga yomoombanga noka taafula okashona keli pokati

Ombaanga yaVEnduka otayi andjaganeke uuyelele kombinga yongodhi yoshihape 15 ndjoka tayi sindanwa sigo omomasiku 30 Septemba 2024.

Iipundi yalongwa miipilangi yili pooha dhoshitaafula shoka nasho shalongwa miipilangi.